Dammugal saare, ɗo maɓɓi guda ɗiɗi, pat get on. Penti saare mai fuɗɗi furɗugo, pat ɗo takkita, nda flo mai fu ɗan seki ni, walaa intalo. Ndaa leggal haa nder saare mai. Gotel dammugal shaago on, gotel bo dammugal sudu.

nda filin mbol ɗo taari ɗum be raaga haa yaasi filin mbol ɗon leggal haa nder may, ndaa ɗon kaapet ɗo we'tii jey fiigo bol may, haa geefe koromje ni ɗo jeeri wola komay hatotton ni himɓe may waray, haa jotta ni, nda pol wari taari. Nda haa ɓaawo too ɗon woodi saare daneejm feere.

Blonde je leddi ɓe timmin nda ɗum be sigi nda ɗo vindi parop studio, kanko on hosi hoto mai nda laggal ha bawo tummude mai wai bwo londe mai nda bo geneji, nda ha leddi mai bo ɓe wadi asusu ɓe majun ɓe waɗi kasko turaren wuta ha ɓe je ɓe tamsata waina.

Fulawa hadow baranda, baranda mai bo ɗon tails ndagefe mai ɗon jamdi jamdini bo ha gidansama on to hales gidan sama fu ɗon leggal ommi ha hales mai fu ɗon jamdi be tari pellel mai hewata ɓingel du’a, ko maudo.

Alluha makaranta ɓe ɗo jangina be majum, alluha mai nda alluha danejum on, nda jee irin je nane do’on ba, to nda ɗum alluha mai ɗo waɗi dotti sosai ɓe woggi bindi wani totton, amma nda ɗum mari ɓalejum.

Kare injiniya en nda boggol mai ɓalejum nda kolo majum bo ɓoɗejum ɓeɗo ta’a jamdi be majum ɓeɗo naftira get erhin makaniki endo naftira be majum.

Mangoro, ha gesa, nda mangoro mai fere ɓe wati ha nder roba, boɗejuum fere bo do sigi ha leddi, gesa man bo nda ɗon mangani, to amma hajottani wala mo wari hosi mangoro mai roba mai mo hebbinaka.

Kare chemis ɗa lekkiji kala kala, ɓe wati ɓe jeri ɗon ko goɗɗo yiɗi mari haje pat sai waɗa ɓayani ,sai ɓe hosa lekki ko hanɗi bie mako sai ɓe hokka.

Hom appliancis ɗo'o ɓe ɗo naftira saare ɓe waɗa moopin haa suudu moopin saare taayis ndaa kilin boo, ndaa kawbel boo, kanjum boo ɓe ɗon yaara on naa ɓe ɗo lootirab on ba, kamnjum kam madara on nda oranje boo haa dow bat ɓe ɗo yara on amma jey wani haa les clin ɗo'o kanjum boo ɓe ɗo lootira.

Mota vonni taya majun vonni be waddi dum gera ha makaniki wari fisti taya mai do habba notfere do testa not fere to dajungu mako hotel o do jogi suvaina o turi ha leddi o lara dume on damata mota mai.

kare electronic ɗon nandi transforma nda ɗon wayaji ɓe wati ɗum ɓe tari ɓe sigi halesdi ɓeɗon woitina rediyooji bee majun ko'e mabɓe ɗon tiiɗi ɓe mabbitan sitapilaizaji'en.

Saare gidan sama ɓe timmini ɓe ɗo vinti remita, to pellel jangirde on. Nda haa les maujum bo ɗon shagu je goɗɗo waɗata ko ICT, ko warsta waɗa fotokofi dokument ma.

Lekki ɗo sigi ha nder kwaali moltivitamin, vitamin B1, be plos B6, be plos B12. Ɗo lekki asbiti on, ko ha kemis goɗɗo heɓata ɗum. To lekki bo ɓe wala yare seto likita vindini ma.